Vũũ la nyɔge, ka lɔɛ a di a vũũ, ka nyɔɔre naŋ yire a zieŋ. Kyɛ zie na a vũũ aŋ nyɔge na peɛlɛɛ sokoɔraa. Lɔɛ kyɛnɛɛ a sokoɔraa zu. Ka, a lɔɔre kaŋa aŋ kyɛnɛ a sokoɔraa zu e vũũ kpinnuu lɔɔre.

Sokoɔraa zu la ka lɔɛ mine ayi a ŋmɛ gbɛre. a lɔre kaŋa waa pelaa ka kaŋa waa zeɛ. kyɛ ka dɔɔ kaŋa aŋ are a lɔɛ na aŋ ŋmɛ gbɛɛ na nimbisogoŋ a eŋ nɔtooraa.

Toma zie la kanembayi bebe, a neɛ na kaŋa naŋ bebe na kyuree la a tare sola panɛl. a sola panal biŋ la moɔ zu. kyɛ ka ane na kaŋa naŋ bebe na ka o te are die kaŋa seɛ.

Yiri la ka noba a bebe. Ba biee a dankyiniŋ. Noba na naŋ be a dankyini waa bibilii. Ba zeŋɛɛ dare kaŋa zu. Ka ba mine a yare kparre aŋ waa vaare

Tontonebɔ la. Ba mine arɛɛ la, ka ba mine zeŋ. Ba mine vɔglɛɛ zupilidoɔre, kyɛ ka ba mine a yare kparee aŋ waa doɔre . Sola panɛl beɛ ba tontozie na.

Noba yaga la, ka ba mine are kaa ba mine zeŋ. Polisihi be la ba poɔŋ, ka bibile kaŋa araa nimitɔɔreŋ. Kũũ daga biŋee ba nimisogɔŋ, ka dɔɔ kaŋa gbinti noba na naŋ zeŋ na nimisogaŋ.

Seemaa la, ka nԑne a bebe ka gyԑlee meŋ bebe. Vzzre bee a seemaa poͻ ka gyԑnlee a bebe. Mui ane bԑŋԑ la ka zeԑre dogele a zu.

Koɔŋ la, ka noba wa ka ba ɔŋ. Nombata la, a bebe. Ba taara bogtiri. Ba zaaŋ kyuri ka ba ɔŋ a koɔŋ. Kyɛ a koɔŋ puori, taŋ kaŋ beebe.

Pͻgebo die la, ka noba bebe. Pͻgepͻgebo bebe ka a gͻbenԑnte kaakareba meŋ bebe. A pͻgebo neԐ kaŋa peerԑԑ sagere, o su la kpare pelaa ka kaŋa meŋ are a pͻgebo die a su kpare zeere.